sa dawi a arti aɗa jogui
bisimillama musidɗo allo allo allo musidɗo mataw o ala retour ɗum waɗi o nanta ko kalten ko bisimillama Samba
saɗa jogui ko goppuɗa e ɓesguma sz wiyama faad ma faad kano ceerno Ibraima
<smacks lips> bissimilla ma musidɗo allo ouais no mbaɗɗa e tampere jaam tan mawɗum alhamdulillahi yo Allah yettinan en

amine amine amine amine noon tigui

o ko an <noise> <laughs> seydi Ba a jarama seydi Ba en jettimo no fewi en calmini guppuli naaɓe foof <hesitation> ceerno Samba bissimilla ma
min ko ko toon caɗele men goni Allah ne wawi ko laamu ngu wiiko no waɗa wasa lelde
<hesitation> <hesitation> amine
Allah ne wawi wasa lelde saabu hay e nder rapport mo mbaɗɗen o en mbi maaro ko sodata ko ko yo ido sodde sobleɗe wadde ko firti eɗen gandi ko jogui ɗenko nafata tan ko ummo e juuɗe men hande no Boubacar wini won wadɓe elees leɗɗe nde wonno ko raafi o ari ko <smacks lips> pakkaji ko kaɗa dental koko haaɗa goto foo nana itti nane waɗi moble mum nani joomum nani ronki dañde mo yeeyi hande eɗen gandi prix cotteɗo ɗo o moƴƴani kono ɓuuri bonde kadi ko wasde nde yeeyde min wonko pammi hen taw Ibrahima Ba famani ɗum mbeɗa wawi ittude bagage sam mi mofta nde wonno soblere ko lottorie ko kawruɗa foof ko ɗum tan ƴettata
noon tigui <noise> bisimilla ma musidɗo allo <noise>
allo mbaɗɗa a selli ceerno Ibrahima
no mbaɗɗa e tampere
mi salminima mi jurimama
min calmitima min jurima
<hesitation> kadi * beltanama
yo Allah weltine
* no mbadduɗon e hanti batte ndeema e tolof tolof gonaɗo kadi ko heddi ko eɗen ñaago Allah yo Allah * e ɗi * ɗeɗo caɗele
<hesitation> <hesitation> amine
ha goto foof rutto e place mum
amine
tuggani batte ndeemaka
<hesitation> <hesitation> hol musidɗo
gueɗel woni hen <hesitation> oɗo instant ni taw *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 coxeur gonɗi toon sowona lorde julɓe ala koɓe gondi
holi musidɗo
oko miñum oɗo o wiite Mamadou Oumar Diallo omo yiite ɗo e nder Diawen Samba *
bisimilla ma
<hesitation> faaka ɓuuɓe coxeur wonɓe ɗon hande ko bandiraɓe mehɓe gooni ɗon kala ko mbima kalda e mumen ha paara guitta soblema totta ɗum jaaha caalo artirandema kalis ma walla toote sak ujunnaje ɗiɗi gara mbima ko temedde jeeɗiɗi ɓe mbawi jeeya ɗumen temedde jeeɗiɗi ɗe ha paara jaaha caalo addude haalis mbima ha soble cooda te sa ari a yiita soble a yiita kalis ɗum noon kam soko laamu ngu wawino ƴettude copareje addana ɗum * hay soblere wootere bonta * <noise> hande ko coxeur reɓe leele département Podor surtout * coxeur reɓe leele dow yimɓe ɓen tan jogui ko cabbi mumen * <noise> soble soble nan gua sa addi sa itti a ala to parnuɗa ɗum te kamɓe eɓe nanggui eɓe * laamu ngu so wawi jaggude onɗon côté * <noise> so coxeur eɓe ɓe mbaɗi noon tan guila eɓe * hay soblere wotere bonata
to gonɗa ɗo ne hewi hendu noon
eyyi wallahi koye kam ndeemowo ko nder guesa gonmi ko ɗum waɗi ɗum gati ko wona ko ɗum mi salmini on mi jurima on
min calmitima min jurima
mbeɗo calmini halifaɓe diine département Podor foof
eyyi *
yo Allah waɗan en jaam
amine ya rabbal alamina
eyyi a jarama
a jarama no fewi
noon kay
<noise> en nani ko denɗi haaliko en paami ɗum tigui enenne eɗen gandi neɗɗo kala ngo fiiya lu no mbinoɗa joni neɗɗo kala ngo fiiya ko ndun
umata * <noise>
ko ɗon tan umata kanko ne ndo fiiya ndu o wone o wone umde ko haali ko haala <hesitation> coxeur eɓe ganduɗa ɓeeɗo ni oɗo saaha nana jeere * ko jiɗɗen wiidemo tan e jeeheɗe <hesitation> ƴettude basalle mum totta coxeur ɗum ko neɗɗo welte ɗum ɗum hay goto force setake e ittu basalle ma totta kaari wona ɗum ko yen hen gueɗel gotel tottirde basalle mum coxeur ɗum ko neɗɗo o welte ɗum ina wawi noon taw coxeur o koko welduma ɗemgal ha jarlibinma nadɗa ina wawi taw an ka kolinoɗomo no feewi tottuɗamo o yaatiri ɗo a o yaltirma ɗa sikkano fo ne wawi wonde hen kono noon enen ko mbawɗen wiide tan <hesitation> kadi coxeur ragal wona hunde windade e neɗɗo foof kamɓe haaloɓe ɓeɗo kanko denɗi e goɗɗo baaɗono makko foof haaɗaka ƴettu soble muɗum nawata toon e fakka o joɗɗina ne yeyana hoore mum so yii codowo yeeya ɗum so yiiyani joɗɗina soble muɗum ha nde jaari foof donc ko hundeji ɗi ganduɗa coxeur agal ko woni ko toon hay so tawi ko ɗum ko ɗum coxeur agal en en mbawa woɗɗoyde hen ha no fewi saabu yewtere men nde hande wona toon kuccinɗen ɗum kono ko jiɗɗen wiide tan ko neɗɗo o kala mbaɗa totta bagage ma hoolo ɗum tan so jamfimama noon anenne hoolare eggui sa egguini hoolare noon kam so eggui haaloɓe pulaar mbi hottinde ɗum weeɓata ɗum kam enen foof eɗen gandi Allah ne wawi noon kulhuli ɗi o huuli ɗi Allah ittane en ɗum Allah addana en ko mbiɗen ko laamu ngu ara sooda tawa rewane coxeur aji ɗi walla ni julaɓeɓe Allah addana ɗum jaaha coodaya to e guese ɗe tawa dewani e coxeur aji ɗi ɗum noon ko hunde nde ganduɗa wawa won hen gueɗe ayiyata ɗum a tinta ɗum no Samba wii nane ni wonko tianta kañum taw Ibrahima wawa ɗum tinde kono ɗum Ibrahima Ba tinat taw Samba wawa ɗum tinde ɗum ko noon waɗata wonkoɓe tindata kamɓe ɗiɗo foof hundede ko gueɗel gotel kono no ardini tawko siifa mo ganduɗa koni tan ardi ɗum ko hen ko noon tigui ligguey ligguey wayata eɗen mbiyamo tan kanko denɗi yo hakkille makko deeƴ eko ko ko huuli ko ina wawi Allah waɗa hen suturaji muɗum kono kadi ne wawi waylo waylo waɗa kono noon kadi neɗɗo mo ganduɗa oɗo wona pewɗo ko jaljallo tan on kam ko noon Allah waɗi ɗum ko noon mulda ko noon mayrata ɗum kam yo yo famɗum ceerno Samba tawi en kettima tigui wona jabade ko haaliko kono gooƴa makko o no waayi mawnude ni holko cikkuɗa woni safaro o
eyyi min ko haaliko no mbimini naane neɗɗo fi ndu fiiya ndu tan umata wonɓe o waddi ɗum kono ittani coxeur eɓe wonɓe ɓuuɓe foo moƴƴani saabu won nawɓe toon sobleji mumen jeeyi keeɓi haalisaji so tawi noon neɗɗo waɗanimo moƴƴere sa nani e nokku kombo woni a wi ɓeeɗo foof ko bonɓe kañum ne jogui droit o ko moƴƴo ɗo bonɓe goni foof moƴƴuɓe nanɗon kadi o haali ko coggu <smacks lips> wadde min mi famani coggu ko haldude e neɗɗo yeyma totta ɗum o haaliɗo ko haala won helliɓe soble wona coggu walla wonɓe o totti yo jeyanmo jeeyi o heeɓani ɗum tawta wadde e aduna tan <smacks lips> kono woon soodoɓe jooɓa ha laaɓa nawa état ko banggue mum yahata coomerçant ji sodoji ɗo wona laamu sodata <smacks lips> ko Ibrahima Ba jonami <smacks lips> liggodiren daña hen mi daña hen
wallay
ko ɗum tan woni ɗo goona Dakar min woni Fouta liggodiren e commercialisation wayi kono carsa boutique ma totta neɗɗo o da yeey eɗen degla ɗum nanɗo e diwan he ha hewi ina waɗi ɓe ganduɗa a asat a ala haydara aɗa yiiɗa asde kalda e coxeur addanma asoɓe asanma sakuji ƴetta bagage o nawa yeyoya yeeya tottuma so tawi a heeɓani kadi ɗum kam ala ko bawɗen hen nde tootata nde Samba mi tinani nde kaldo ton mi tinani kadi ne welma nde tottata ɗum nde <smacks lips> so metti a artiri e am min mo tinani <smacks lips> ala ko mbawmi hen sowona yo Allah newnu no *
amine amine amine a jarama ceerno Samba ayi ko jiɗɗen wiide tan wona jabanade musidɗo o kono ko artirde hakkillaji yimɓeɓe tan e fewde ko ɗum ko ɗum gueɗal ko Allah feccata ɗu neɗɗo min mi yii hunde wotere ko hunde hawnide <smacks lips> min jeeyi ɗo mission goto ACTECS min jeeyi e leyɗele kewɗe minen jaadi e commerçant goto ko debbo commerçant o omo joogui transitaire transitaire o wonno ko Nouakchott ndemin gaari he Nouakchott kanko commerçante o o meeɗa yiide transitaire o transitaire o meeɗamo yiide ɓe liggodima duuɓi nogas vingt ans eɓe ligguido kanko neldata commer transitaire o haliss waɗanamo transite e bagage makko gummotoɗo Maroc ara ha Dakar o yeeya o meeɗa yiide comme transitaire o transitaire o meeɗamo yiide aɗa ɗum ko confiance mawɗo waɗi ɗum peewal waɗi ɗum woni ko haalata ko ɗo joolani ɗon sinno fuɗɗode adana nde koko bonno wata noon walla
ceerno
donc ñade hen ɓe meeɗi yiidirde ñande min jeeyi nde toon mission ñande hen ɓe meeɗi yiidirde hunde yurminide hunde hawnide aɗa andi ɗum ko confiance wayata noon mi rokka yeeru goɗɗo inawawi taw heɗotoɓe woon hen ɓe ganda ɗum kono wawi kadi taw woon hen ne gandi ɗum <hesitation> Samba Tall ne sooda soble Samba Tall sodanta commerçant ji commerçant Samba Tall sodanta ɗi kewɗi hen gooni ko Dakar garani Fouta woni hen ɓe meeɗa fawde koyɗe mumen e Fouta ganda ni no way ga kalis muɗum joogui Samba Tall kooli ina itta halisaji muɗumen ne toota Samba Tall Samba ne sodana ɗumen ene nelda ɗumen si yimɓe mbaɗi hunde hitande mbaɗi ɗum duuɓi ɗiɗi mbaɗi ɗum duuɓi tati wonko hay so tawi fewani wonko ko weñakiɓe hen kamɓe foof weñaki hen codanteɗo weñaki hen codowo so weñinoma tan goto hen foof haɗat galle muɗum dartina wadde noon ko wi kon ñagotoɗen mbiten ko wonɓe ɓuuɓe ɓe kamɓene ligguey rewnete tan ko lawol ligguey reewi lawol somi soñi soblam momi wakkilo wiide joom oto tan ƴettu naw to kaari so yeeyi kala ko neldimi mbeɗa andi ko noon wayi par ce que mbiɗa andi ko pewɗo kono so fewani so yeeyi hayso so yeeyi o fawi hen hunde ma sikku ko yeeyi ko ɓuuri ɗum ɗum ɗum ko hoolare waɗata ɗum confiance ne moƴƴi e dental confiance ne moƴƴi e e yimɓe ɗum noon ko hunde nde ganduɗa nde ɗo ni ko hunde fonde fonde wonde en gonani e e wajadeɓe en gonani e artirdeɓe kono yidde wiide tan liggodiral tawde enen ken remoɓe en mbawa wiide enen goona remoɓe enen goona commerçant ji enen goona foof wawa wonde wooda banggue keɗɗa tan wooda banggue mo goɗɗo heedanma kono noon jillodiral yo woon hen hayso tawi ko wi ko ene wonko woni hen kono kadi wasata fewɓe wonɓe toon mboɗo ñaagono ɓe pewani ɓe yo tinno garta e lawol peewal tawde ƴefti ƴetti liggey mi waɗi lawol mabɓe wonde hakkude yee remoɓe e sodoɓe ɗum eɓe pelliti wonde yoɓe peew e sodoɓeɓe yoɓe peew e remoɓeɓe liggey mabɓe wawa fewde ɓe daña hen ko ɓuuɓiɓe Samba ko ɓeydata e ɗum
eyyi no mbiɗa ni ko noon <hesitation> neɗɗo haaloɓe pulaar mbiyata ko so neɗɗo ina limta yiɗɓe mum fuɗɗortako yummum saɗa haala haal caɗele a woɗinat hoorema caɗele ɗe ƴowa caɗele goɗɗe nde wonno ceerno Ibrahima so tawi aɗa ñawa neɗɗo a fondimo e hoorema tan a wawa ñawdemo <hesitation> nunɗude ina walla no mbiɗa ni fodde duuɓi tati eɗen liggodira e partenaire uji ɗi ganduɗa ian koolimen eɗen kooli ɗum a ene famɗi hen mo koygal mum darto ɗo ko campagne uddat <smacks lips> ko Bocar Tall ummotoɗo yaa Dakar woon wiyoɓe Bocar Tall coxeur woon wiiyoɓe kono ko Allah andi ko walla ko ganduɗon ko tan yooni
yo Allah * tan ko Allah kay andi ko ɓuuri ɗum <laughs>
<hesitation> ko noon kala ko neɗɗo waɗi ma won mo ɗum fewani
wallay
kala ko weeliɗi telli ma woon ɗum weelani kono ko yettude Allah fodde duuɓu tati eɗen hen Allah ene waɗani en suturu
noon tigui
ɗum ko yettude Allah eɗen ñaago kala keeɗiɗo mbo Allah wonci haqqille mum seyɗade rewi hen ha woodi ko jogui yo Allah newnan ɗum no fewiri
amine ya rabal alalmina
wonno peewɗo ala ko goto mbo wona Allah ceerno Ibrahima neɗɗo koɓe mbiyata ko kaari ene jogui feere ala moƴƴuɗo feer a waɗat hunde Allah nootoma hen fewa tan yimɓe mbiya feere neɗɗo o ne moƴƴi wonko neɗɗo yiɗata wadde taw ene moƴƴi so seyɗade jooli hen goɗɗum diftoɗum <smacks lips> taw wonano saago mum
wallay
ko ɗum waɗi nde kalɗen naane mbimi min mi nawi soble ɓuuɓe en tant que min komi codowo soble mbeɗa charge ɓuuɓe mbiɗa soda mbiɗa yiiya aranoɓe toon halisaji wadde ɓen gala caɗele mbi noon jorgol ina sumora keccol ɗum woni ɗo <smacks lips> saabu coxeur eɓe wonɓe ɓuuɓe ɓe fo o tottani ɗumen soblewoni hen tan ɓewo totti soble ko jippiko toon tan ndemowo goto tellinani ɗum ko remoɓe ha hewi kawri ɗon <smacks lips> ɗum ɗon yo Allah ko mbimi ko nane tan yo Allah logguit kowonako ɗum enen remoɓe département Podor ganden eɗen joogui valeur e nder département <smacks lips> par ce que so tawina Allah na jabani en ene hokki en cellal ala fo ko donkuɗen wadde e ndema mi waɗino émission <hesitation> hono Sileye Cene mbimi yimɓeɓe yooɓe gandu soblere ko lottorie sa joue wi lottorie a gañima ko dañɗa hen foof andu ko ɗum lottorie en ƴetti haqqillaji men foof en batte soble <smacks lips> teede wonko ganduɗa eɗen pooti nawdude ɗum hen woni ko puɗɗori ɗa ko lijumaji ɗi slblere sa aasi ko hawri ko foof ko ɗum tan kono so wonno ɓiɓɓe kaani walla kanjjal walla batayse ñande foof ko ɗum ɓiiram naggue naggue so jibini hande a ɓirat dokka janggo cippa ɓawo janggo gostoɗa maaro kan ma wuur he en goppi ndemoji men kewɗi saabude soble mi halde musidɗam goto hanki mbimomi min mbiɗani waɗi neuf hectares soble hay abbere mi ittani hen mbiɗa jogui kuli huuli rawane mi bonirama hay hikka momi bonire par ce: fra que soblere ina wawma rokkude ngaalu ha heewa wasnuma ha laaɓa ɗum soblere tan jeeyi ɗum nde wonno se eɗen ndeema en ndeemirani moftude ndeemirten ko yen jeey sa dawrani yaade noon teenoyde ceerno Ibrahima aɗa nawi paan aɗa ƴogoyi sa addi leɗɗene ko ceteraɗe wonata soblere moftude ɗum ko guila e ittanede ɗo fuɗɗode ɗo ganda ko somi remi min mi yeeyani joni mbiɗa ɗamini hen moftoyde kono so tawi ndeemirtumi ko yomi heew soble mi yawno mi yeeya <smacks lips> ina wawi so fewde ariɗon ma wooro ɗum ɗum ɗon noon tinno ɗen seeɗa e ndeema soble duttoɗen e miijoji mbiɗa wawi remde mi ɓennina mi yeeya <smacks lips> mbiɗa wawi remde jeere lamba mi mofta ɗum ganda no ndeemirɗa
noon tigui
ceerno Ibrahima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
no mbiɗenni ceerno Bocar a ari hen tiguirigui tiguirigui boom kono ko jiɗɗen famminde yimɓeɓe tan ko oɗo saaha mo gonɗen <hesitation> soble koko puɗɗi wiide ina jasna remɓeɓe enen foof eɗen gandi hikka so tawi Allah moƴƴi min sobleɗe fodde ko remako kulhuleɗe ma ɓuranno ɗo ganuma ma ɓuranɗo hayso tawino raafi oɗo garɗo ha haljini aduna o arano ina jahno yimɓeɓe holɗo sobleɗe jogori jaroyde kono Allah nde tawno hunde foof ko kañum programme muɗum ɗum waɗi hikka ko remako ko heewi hen wayani no fonno waade ni ko heewi hen rewani lawol ngol fonno rewde ngol rendement ji ponnoɗi dañede hen ɗi dañaka yimɓeɓe ne goyanno rendement ji ɗi dañaka kono do Allah addi nde oɗo raafi wonmo ganduɗa yetti Allah wi mbardomi hewano ɗum ɗo ha ɓurti saabu so hewino ha ɓuuriɗo ma ɓuura annudemi wadde noon en jetti Allah eko Allah fecci men ko ko daña hen fo yo Allah waat hen barké
amine
ko heddi ko woni yimɓeɓe ne mbiɗenni yooɓe tinno ɓe mbatta hakkillaji e soble ɗe rawande won échec mo dañƴen enen dokki ɗum koyemen holno batten ha mbaɗen évité on ɗon échec échec mo dañɗen rawade woni en goppi sobleɗe eɗen mbaɗa soble jarani soble jarani soble jarani soble goto foof ne takko soble muɗum ha nangue tawiɗon sobleɗe deefiɗe e nder gueseɗe ha ɓendi deefi soble ɗe e nder gueseɗe he ɓendi nde itta nde ko hewi hen ko guese heddi nde lowade nde ko hewi hen yettoyaki jeere wadde waɗi ɗum ko soblere nde so yettimay ittede tan ittu mbaɗa e ɓuɓri mballam ƴewa feere nde mbaɗanɗa ɗum kam itta ɗum e nangue he saababude nangue ne enen foof eɗen gandi no wayi yawrude bonande to banggue soble ɗum ko wasiya tan mo ganduɗa oɗo ni eɗen jiiɗi hollude ɗum bandiraɓe beelma guittu soble ɗe e leyɗele he saababude eɗen gandi hikka nokkuji kewɗi ɗi ganduɗa gadaranoki remde soble ndeemi soble meeɗa boom andude beele soble ne ndeme e leydi ndi ndeemi te kadi mawɗum wonko dañi hen ha hewi enen gandi ndeema soble ko mbiɗa nane ko ko Allah wurtata hen yimɓe enenne ko Allah wurtimen hen te eɗen gandi hikka ko arata ko e duuɓi yimɓeɓe koko ndeemata tan hikka <hesitation> en jii guese ɗe ganduɗa ɗeɗo ni ne ndeema e hakkude maaje île à morphil te pamen enen wonɓe ga te goudron ndeema soble enen en natti ɗum jeyde jeeyi ɗum ko wonɓe hakkude maaje ɓe goho ko mawɗum leyɗele mabɓe ne jaai leyɗele mabɓe ko keese Allah addaniɓe goudron aji ha nder guure mabɓe ko parnortoɗen ɗon ko foof hettoyi toon wadde noon enenne mbatten hakkillaji e koyemen miijoɗen ko Samba Tall haali joni ko enenne tawde ko e ga fuɗɗorino e meɗen kamɓe joni ɓe naate ndeema soble eɓen ulli hen enenne gonen e wadde doole men e ndemuji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗiɗo ni gona ɗum no halidni joni hakkille foof nanowo ene footi ɗum wawde nande so tawi a reemi soble ittata tan ko lawol gotol nawa tan ko jeere lawol gotol so jaari ko gotol wonata so jarani ko gotol wonata hankkadi a paari hen mais so tawino ko kaani ndemɗa aɗa wawi sufde kaani fodde lebbi tati lebbi nayyi lebbi joyyi so jarani e nduɗo lewru ronki wadde prix ene wawi lewru aroru ndu waɗa prix so tawi woni kilo ujunere nduɗo lewru ina wawi jaaha ha kilo wona temedde ɗiɗi kono ittata kam naggue nde jibini nde ɓirande muɗum fotata e nde <hesitation> no naggue gue wone yorde nde walla nde ɓinguel nguel ƴakolini nde ko dañta ko e kosam jidata e nde ɓinguel nguel jibinade eko ɓiranno ɗa ko ko noon gueseɗe mbay guese ɗe kono guese ɗe mbayni no wii joni ni tan kono ɓirdatani tan e naggue ngue ko noon ɓirdata e guesa ba ɓiira hande ɓirande nde hewa donka gasnude dokkira hen ɓirande nde hewa donka gaynude penda ɓirande nde hewa donka gaynude dokkira walla penda walla ñaama walla mbaɗa e gueɗal gongal ko waɗi ɗum kaɗa jogui hen ko hewi kono sa natti hewde tan watta ko natti safrude hay hay probléme uji ma natti reglude sahanyuma wawa wadde hen goɗɗum wadd noon yimɓeɓe yooɓe mbattu hakkillaji eko wiite ko yaacinde ndeema woni ndeemen soble kono ndeemen kaani ndeemen batayse ndeemen jahatu ndeemen goɗɗum ndeemen goɗɗum ko ganduɗa koɗoni ina hersini gonen e département de Podor joɗoɗen ha waɗa saaha mo ganduɗa ala foof ɗo lijume ummorten men sowona ummormen Niay te koɓe jogui ko foof eɗen jogui ɗum aɗa andi ɗum no wayi kam ne hersini ha hande ha hande lijum jiiya oto jolna Niay ha wiiya teep soro guure meɗen ina wirtoma aɗa jogui projet aɗa hooɗe nder projet dartina oto o cooda eko yeyata ko nawta galle maɗa aɗa ñamoya suppome walla batayse walla jahatu walla kaani coda ɗum e oto jolnuɗo te ko ndemɗo no ma ni jeyaɗo e leydi ndi gonno e leydi ndi reemi ɗum an hakkille ma miijaki ɗumɗo minne mbiɗa footi ɗum wawde remde Samba hen sahaji a wiyat yimɓeɓe ko mbiten koɗo hen saahaji a yiyat neɗɗo aɗa yiɗimo wallude aɗa footi mo wallude kono ƴewa no way segginade hoore makko ni hayko ballatamo ko sa walli tawat hakkille ma ɓerdema ne metti eko ballaytamo ko sababude ko jaggui ko ko meccal o jaɓani ɗum hutorade jagguɗen ko ndeema woni meccal te en calima hutorade ndeemaka e kanɗe ɗe footi hutorede ɗe hol sababu eɗen joɗoɗo guese meɗen aɗa jogui hectares uji nogas hectares capantati sa hectares uji sappo ebo waat hen hectares uji tati soble mbaɗa hen hectares tati kaane mbaɗa hen hectares uji ɗiɗi kanjje ɗiɗi keddi ɗi joƴƴina ɗo so tawi ɗum ɗo wone silde goona e remde ɗum ɗo hol sababu <hesitation> maayo ngo horani dole men ummaki ɗo machine ngaji men panani pourquoi leyɗele ɗe ne joora tan joɗoɗo fodde lebbi jeɗiɗi lebbi jeetati ala ko leppi hen ala ko waɗa hen ala ko woni hen joɗoɗa tan ha soble jonta gara e Samba Tall kadi mbiya ɗum Samba min de aɗa ngaño hoore min de jinnomi ko ballami mi daña ɗon potuji ɗiɗi potuji tati te so awno aruji ɗiɗi kaani walla aruji ɗiɗi poivron walla aruji makko ɗiɗi kanjje omo suufa mom sood poot taw o ñamlaki Samba o innani Samba hol holto jiiɗa an en tant que mbiɗa andi mbiɗa andi ene wawi taw heɗotoɓe ne ganduma no fewi kono no wawi taw heɗotoɓe kadi jiiyata tan ko Samba no mbiɗa ni Samba coxeur soble kono noon peeje ɗe ganduɗa ɗe ɗo ni aɗa footi wawde wallide hen yimɓeɓe en tant que opérateur et communique Samba holko ballita hen yimɓeɓe
e ceerno Ibrahima no mbiɗani a yiyat joni joni tan e nder ñalawma won nodduɗomi téléphone te variment mbeɗo welti ko noddimi ko o wimi hol variété tamate poɗɗo sufede e ndugngu holno gawata komi jinnoɗo awde joni mbimomi ala hoto aw joni noon o yii mbeɗa sufa mbimo ndeeme ndeeme lujum ha tampon saɗa awa acca ha mois de avril o maya hedde 15 mai en gawa pépiniére kadi gawa hebride o namdi mbimomi gawa cobra 26 o wii holto yeyete mbimomi so yonti mami wadde e jeyowo nde wonno mbeɗa andi ko woni hen enen remoɓe wonɓe ɗo <hesitation> eɗen jogui fannu toujours ɗum mbiyanmi ndemowo fotani wonde miskino hay goto fotani hawrude e ndemowo itta ɓuuɗu sakko ɗum
yurmo ɗum
fotani wonde ndema ten noon ko jikku enen ko jikkuji <hesitation> goroɗe jogui ɗen ceerno Ibrahima gorondi so dawi raddi dañi donburu so mooɗi ɗanoto tan ha doola ummo yaka
yiloyo gondi
sa dañani noon balda heegue ndeemowo so reemi ɓendi omo footi andude ko waɗata hen guila o suwa ittude ko ko ko ɓendi ko min ko ɗum jaadumi <hesitation> maraichage o yo yimɓeɓe dutto hen en jii e diwan o kala mo ganduɗa hande aɗa rutte maraichage o goƴma no waasi mawnude e soble en sa dañi hen so feeñi wona ha maayi sa dañani hen hatta wonɗo jagguɗa
tardinani ko jahanno ɗa
tardinani ko jahanno ɗa won wiyoɓe ahan Bocar Tall ala koɗo nokku so tawi aɗa jogui ɗo cincotoɗa <smacks lips> so ɗo booni tan woda ɗo jagguɗa
tan
kono so tawi ko koye galle goto tan <hesitation> gonɗa <smacks lips> so galle o yaani ko boowal gonta <smacks lips> ɗum waɗi kala joguiɗo projet ha tengti noon ejoguiɗo projet individuel poɗɗa wonde ko soldat hoto wuur sohli <hesitation> yo ladde sohlin kono hoto wuur sohlin so tawi en mbaɗi noon tan joni joni diwan o wuurta no mbiɗani Mboro waɗi saaha min gaddatata ɗo lijum <smacks lips> sowona carotte ɗum ni en gala leydi mum <smacks lips> ndi ganduɗa eɗen mbawi hen remde ko hewi mais ko woni suppome en poivron en batayse en ko ɗo eɓe garata e men eɓe charge ji otoji mabɓe ha hewa
nawa
eɓe mbirto men eɓe nawa Fouta min footi yimɓe mbaɗanmi tottanmi ɗo bagages teede hay ɓuuɗu joɓata <smacks lips> ja garta gadda haliss donc waɗi ɗum <smacks lips> si en ndeemi tan <smacks lips> eɗen jogui awɗele ɗe ganduɗa jilli men nanɗo kala façon mo jiɗɗa remde ɗumen aɗa wawi ɗumen remde kono yo wonde andude par ce que kala ko woni hibride sa reemi ɗum e gulli ne moƴƴa kala ko wona hibride sa reemi ɗum e guuli yahata haysi ko fuuɗi jibinta en jii ko ɓuuriɗo wawde remde hande ko wayni kaani ko yilliɓe men gaariɗo keeɓi leyɗele ɗe men ne ndeema ina dañi hen machallah donc eɗen jogui leydi men <smacks lips> mi wiyani yen goppu soble mais batten hen lijumaji batten hen llijumaji so tawi tan Allah wallimo a reemi lijumaji e saaha mbo poɗɗa o remde so campagne soble yonti aɗa wawi tawa a ña tawa a ñamloyaki e banque saabu hectare goto kaani so tawi reewi lawol ina wawi wadde <hesitation> financé 6 hectares soble walla 7 hectares soble taw haɗani aɗa wuuri hen aɗa teddi hen
tardidani ko jahanno ɗa
tardinani ko jahanno ɗa soble o nde ɓendoyata tawa kaɗa continue e kaani o koko yadata tan donc dañɗa hen foof koko wayni ko compte banque mo moftunoɗa épargne woni ɗn donc yimɓeɓe yooɓe ndem soble kono yooɓe dutto e lijumaji ɗi yooɓe dutto e lijumaji ɗi eɗen jogui leyɗele mumeɗen jogui diƴƴe mum
<hesitation> %hu
eɗen jogui hattan mum eɗen jogui karallagal mum neɗɗo so tawi a famani namno
tan pofta
kadi <hesitation> ndeema waɗi ko nguluko wona kaari reemi rawane kaani tan dañi kaani yo minne minenne ko kaani ndemanmi ala <laughs> waɗi kono ndeemata ɗon noon ceero Ibrihima ne muusi
<hesitation> ɗon ɗon ɗon ɗon ɗon ko fabɓere
on saaha on saaha ɗo ndemta ɗo ɗo kaari remnoɗo ha dañi <smacks lips> ene muusi de
<smacks lips> a wak a wakkilto
ɗo jiita ƴiwonde ne tooɓa <smacks lips> dogua yimɓe foof na natti wuuri an paaya ladde aɗa ƴewoya kaani hoto yoolade <smacks lips> ne muusi de <laughs>
ceerno Bocar e no mbiɗa ni ko noon tigui <hesitation> en nani ko ko haaliko <hesitation> waɗimen ɗum ɓeydude e yewtere nde ko yimɓeɓe pama enen en gonanani ɗo leñol gotol ndeema yewtere nde wiiya ko ndeema e gaynaka wadde ndeema kala ko ina reeme ina jibina hunde ina naftore koye yewtere he jeeya woto yimɓeɓe woto wonde tan enen kalti nafara soble ha wayno yewtere nde ko soble tan sa haalani soble way kono ka goppuɗo yewtere nde ni ala <laughs> te kadi soble no Bocara wi joni ni ha eɗen ƴetti hakkillaji meɗen eɗen mbaɗi hen ha yimɓeɓe ne cikka ala ko remeta syaltina ko nafata sowona soble te ko remete ɗo ko ndeema 10 ar walla 15 ar daña hen kawawa dañde e hectares soble <smacks lips> ne wayno leydi ndeema ɗum daña hen ka wawa dañde e une hectare soble ina wayno leydi comme no mbiɗa joni ni so neɗɗo remi tamate e won saaha o remri ɗum no footi remrude ɗum ni o suufi omo yeeya caisse treize mille quinze mille vingt mille <smacks lips> caisse vingt cinq mille aɗa yeeya ɗum sa dañi hen caisse uji sappo tan ko deux cent ciquante mille te eɗen gandi sa suufi tamate tan a suufi hande caisses sappo janggo sa suufi aɗa wawi dañde caisses uji npgas walla sappo e joyyi <smacks lips> a suufi a dañi récolte cinq cent mille récolte six cent mille récolte quatre cent mille récolte trois cent mille mais aɗa wawi remde hectare soble <hesitation> donka hen dañde trois cent mille ɗum woni ko mbiɗen nane ko nane a haali ko way noon woni endudu sa suufi ngol lawol a hawrani e jaara jaara <smacks lips> aɗa wawi joɗade sufta gongol kawra e jarajara mais soble mbimi sa nawi jeere a nani prix sa yeeyani prix on ɗon janggo sa arti ko less mum tan nanata ɗum soblere tan dañi ɗum soblere ne jogui siifa so tawi a nawi jeere hande wiiyama sobleɗe jippima hande eɗe dokkama capanɗe nayyi a wi mi yeeyani capanɗe nayyi janggo aɗa wawi nande capantati e jeetati ɓaawo janggo aɗa wawi nande capantati e joyyi ɓade ne jengga aɗa wawi dañde e majje nogas walla nogas e joyyi nde pinɗa foof valeur majje ne ɓeydo ustate saabu nde pinɗa foof ko ganduno ɗako ma wooda gadduɗo ko way noon keesum puul neɗɗo o yiiya ɗum ɓuura jarlibede ko ganduno ɗa hankki ko kono tamate wayani noon tamate sa suufi ɗum e waktu mo kalata oɗo waktu mbiyata oɗo ne muusi <smacks lips> an a ummotako ɗo gonɗa ɗo mboom a yaahata a yaahata jeere saka aɗa foɗodire toon to e gay ko codowo arata ha yetto guese wona wone tefdema tinno suufanam ñande naggam walla ne sabluma min de mbiɗe yiiɗi so tawi saaha naggam o yonti mbeɗe yiiɗi mbaɗanami naggam e naggam an koy ko an woni lamɗo tawatama ko dow leeso findinirma seesa tottuma haliss wiima mbiɗi tinno wallam daña baraji en ndeemojo ɗinɗon ɗum woni ndemoji ɗi ganduɗa ɗi ɗi ɗo ɗi guittat neɗɗo e miskinagal jiggore ɗum woni ndeema jiggotoɗo soblere wona ndeema jiggotoɗo wona ndeema joggotoɗo sababude a wawa jiggade hen hande jiggoɗa hen janggo jiggotoɗa hen tan ko lawol gotol heddi koto poosma tan woni aɗa yaltina ɗum ko lawol gotol tan jigguiɗa hen kono tawi wonko ɓeydita e poos o ñande foo ɗum ɗo gasani goɗɗum ari woni jiggorema an hakkille ma ene deeƴi ɗum waɗi jinmi jewte mbaɗe ni mbeɗe yiiɗi dañe toujours yimɓe waaɓe haralleɓe waɓe no moɗon ni ɓe ganduɗa ɓeeɗo kañumen ɗum ɗo koko mbaɗi ɗum pratiqué yimɓeɓe ganda ndeema ka ndeematen ka hande ñande foof ma woot ɓeydiɗo hen wadde ñande foof poɗɗa ko jogade hakkille holno mbatta annene ha ɓeyda goɗɗum eko mbaɗanno ɗa ko jalta e galɗo damal usta doole ma e wiide tan min sababude Samba Tall reemi hectares uji sappo soble tan min so mo wuuri ari il faut mi rema hectares uji sappo soble <laughs> mais taw wona an mbiɗa hectares jeenayyi ɗi ndemɗa ɗi a suwa hen ittude hay soblere wotere
non mi suwa ittude
aɗa andi ko hatma ittude hatma ittude ko gueɗe ɗiɗi aɗa hooli ɗo pawɗa ɗo koyɗema ɗeɗo soble mbeɗe remiriɗe no ponnomi remrude ni mbeɗa andi somi ittiɗe so tawi jeere namdimoɗe mbeɗe wawiɗe yeeyde so jeere namdakiɗe moɓe darɗe joƴinmoɓe mi joƴinaɗe ɗon ha jeere namdo mi yaltina ɗe par ce que aɗa andi ko mbaɗɗa e majje nandani e mo ganduɗa oɗo kañum soble so yonti so <hesitation> so sertani hen tan bone mbaɗi ina andi ko reemi ko sertani hen boni mbaɗi ɗum noon ko hunde nde ganduɗa ko hu ko siifa ko siifa mais wona tan Samba Tall Samba Tall wi suwa coñde soble he wadde naggam woni naggam ala Samba ne andi ko waɗi e soble ɗe reemi ɗe ha ko ɗum saabi heeñare makko mawnani ha ɓurti e param param param yomi yawno mi itta so jeere nde namdima omo jogui nowo nawrata toon kono so jeere nde namdaki ɗum omo jogui miijo wonggo go waɗata ha sobleɗe mbawa joɗade ɗon ceerno Samba
e ceerno Ibrahima ruttade seeɗa eko mbiɗa ko ha joni mi ittani humpani kala gonɗo e département o walla ɓadiɓe nokku mo gonmi o rawane ala idiɗomi ɓendirede soble mbeɗe sikki ma won mission ngaji ɗiɗi on garde mumen toon nde wiiya nde goppen sobleɗe ha ɓenda min koye responsabilité ƴettunoɓe goppen soble ha ɓenda nde wonno nde ndeemanmi nde mi woppirano soblere nde mi remirano soblere nde nde sohloya foof mbeɗa wawi mujde ndeemirnomi tan ko yo ɓendu mi daña hen haalis nde dok mi rokkama sac onze mille mbimi ha ɓenda nden yimɓeɓe ne mbi soble sa woynani ɗum woynuma nde yeeyi nde ha commerçant ɗi gaari nanidira kilo naggam ne peese hay goto oto yeey par sac mbimi mi jaaɓi jeeyami e jabɓeɓe ƴettumi sobleɗe kala dewɗo ɗon e projet o walla * Amadou Abdrahmany oɗon gandi ko kalanmi sobleɗe ko ɗon gooni booni ɗo lowata ujunere sac lowote wonta temedde ɗiɗi pawɗe ɗum kam so wiyama bonani ɗum waɗi hikka mi waɗi ittinaire technique mo ganduɗa mbeɗe sikki mbiɗa wawi moftude bagage sam mbayde ala mbiyowomi yawno haami yaaha mbeɗa sikki mbiɗa wawi moftude bagage sam ko ɗum waɗi sobeɗe ittane ko joni gonanmi e huccande ɗum mi itta ɗum e fodde nde footi nde ittede yeehe ɓuɓri guila bonnani <smacks lips> ɗum ɗum ruttade no mbiɗani saɗa reema a famat remre ɗeɗo mbeɗa remaɗe <smacks lips> so jeere weeli mi yeeya so welani komi moftowo won jimowo goto wii waɗata dépôt fra ko deppuɗo kono <smacks lips> so tawi ndemirɗa an tan kaɗa joƴina ɗo so ceerno Ibrahma Ba aari min pamodiarni koko joɗoto ma wood ko semori hen so tawi aɗa waɗa huuɓere fondement o miijiɗa hen so tawi Allah ɓeydonoyi kam mbeɗa yiiɗi yaade ha quatriéme étage ko guila hu fondement o pewnata kono sa maahi tan komi dañɗo mbeɗa maaha a waɗa hen so yanni <smacks lips> fotanima bettude
fotanima <hesitation> <hesitation>
ceerno Ibrahima
wallahi ceerno Bocara <hesitation> haalaka waaɗi fayida no fewi no fewi no fewi mbiɗa andi yewtere nde fuɗɗima naywude tigui e musidɗo nana wiiya en ko hojomaji joyyi tan keddoraɗen kono yewtere nde ne weeli machallah yewtere nde weeli machallah sababude <hesitation> e nde nooti inde mayre tiguirigui tiguirigui tiguirigui tiguirigui kono mbiɗa yiiɗi kadi so tawi Allah wurnimen samedi garowo o beel men gartu beel ma yimɓeɓe ɓuur famde tiguirigui ko halte ko ko nafoore mabɓe tan woni hen nafoore mabɓe woni hen woni yimɓeɓe yooɓe certu e hoppude leyɗele ɗe tan no jooɗo ina joora yimɓe ne mbirto ɗum tan ne jaaha ne garta taw machine nanɗon yimɓe nanɗon doole nanɗon hakkillaji nanɗon bisimilla ma musidɗo
allo
allo ouais <noise> a musidɗo ɓocitima en ɗaɓɓirimo yafuya tawi o banggue men en jiiɗino o adda ganden ko yiiɗi addude ko beel men pamodiren e makko <hesitation> eɗen jiiɗi no mbiɗen ni musidɓe yimɓeɓe ganda leyɗele ɗe seɗen jiiɗi certude e caɗele ɗe kalten ɗe wondeɗo ne wiiya min mi ala hande ko dépense janggo mi ala dépense ko toñirtumi ko <hesitation> sukaɓe nan ɗo wuramen ɗo toñirtumiɓe so tawi soble jaari mbimaɓe mibimiɓe so tawi saoble jaari gandirat soble jari tan ko wuurogo foof wonta pooyon yeeyoɓe sandiwch dañɗo ujunaje mum sappo foof waɗat e nder poos ine takko ɗo sandiwch woni foof ɗon yimɓe kirata so tawi posuji ɗi gaasi ala foof ɗo tournata e wurogo ha jiiya neɗɗo ne huɓɓi pooyel <laughs> muɗum jooɗe bedda <laughs> ina yeeye hunde mais so tawi wonino kamɓe keeɓe ndeemi ko wona hunde siilore ko hunde jokkude ñande foof wonko dañete hen wadde poyon kon ñifata poyeɗe ñifata ñiifi pooyeɗe ko hande sooɓe dañi hande hande hande wuuro ngo foof so wonano couvre feu o hande tawanno wuuro fo ne woni lampayon meyon ina kuɓɓa goto foof yeeyam buuru e ton yeeyam buuru e mayness yeyam buuru e naggam yeeyam buuru e naggam yeeyam buuru e naggam <laughs> buuru a wawa addude e wuurogo buuru ko
ko gass
kala ko gadduɗa koko gasata waɗi noon wonkoɓe jogui seeɗa mais pourquoi hol sababu hakkille mijotako min rawade nde ndemmi nde dañmi hunde mi firti hen naggam mi waɗi hen naggam mi ñami hen mi yari hen mais leydi ndi ndemanno ɗa ndi nanɗon jooɗi a miijotako wadde hen vingt ar * miijoɗa hayso ko cinq ar kam wadde yoomi waat ɗum ɗo cinq fra ar o ɗo mi daña hen kam ñande foof nde pinmi mbiɗa ɓiira hen Samba ayi mi mbiɗa janggoya e yimɓe hewɓe ko hewi an aɗa jeeya eɓe ganduɗa mbeɗa jangga e muɗumen ko hewi hikka nde min ndemata gawata nde ɓe mbi yomin ndem ndeem tamate e basalle yimɓe foof gone awde tamate e basalle min jaami codaymi gaddoymi awdam poovron tan gonmi e awde ɓe gaari tan mbi ijam an yimɓene gawa ɗum ɗo aɗa awa ɗum ɗo wona ɗum ɗo yimɓe mbiya mbimi eyyi min tawde ko min jeeyi poosam min jeeyi kalisam ko ɗum ɗo mbaɗanmi tawde guesa mba yawata filde kono ɗum mbeɗa mbeɗa jangga e waɓe noma an e waɓe no ma aɗa andi aɗa andi ko kalanmi ko hay so tawi radio wawa wonko wawa halade e radio mbeɗe faami mbeɗe faami ndeema neɗɗo toujours :far a miijoto ɗum ɗo nde so wayi ni golɗo mi wayani ɗum ɗo so wayini mbiɗa footi waade ni ɗum ɗo so wayini mbeɗa footi waade ni hakkille ma duuro hen ko ko heewi ayi hande ko ndemnomi ko e poivron mbiɗa yenana mbiɗa yenana yidiɓamɓe ɓe ketɓemi ɓe hirnague e funnague e rewo e worgo mbiɗa yenana remɓe ɓeeɗon soble mbeɗa yenana so tawi welama kalis poivron amo o mbiɗa wawi sodde soble mabɓe ɗe foof taw bonnananimi haydara <smacks lips> soble ke jiimi ko ɗon ne saama hay haade soñede mi anda kono nde soñade ha lowa kam tarimi ɗum mbeɗa yenana kalmɓe fo mbiɗa wawi sodde soble mabɓe taw koye poivron o codmi ɗum te taw tardinani e dépense am haydara mais gonnomi min koye jangguinde komi leadeur mbiɗa footi wonde ñemtinteɗo ko jaami e ladde jiimi ko toon e nafoore somi ari mbaiɗa footi jangguinde ɗum yimɓe ayi mi anda beel ma waɗe walla wattake mbimomi guesa ba kalay moon ittuɗo soble muɗum joguiɗo trois ar quatre ar kala guittuɗo soble muɗum cinq ar dillin leydi ndi seeɗa jaaya codaya pépiniére gadda tudɗa hen ceerno wi ko minute aji ɗiɗi keddoraɗen jaaya gaddoya pépiniére tudɗa hen contina ebo leydi ndi oto yoor oto leydi ndi yoor ndi wone leppude tan twi tan machine o ne waɗa jiigui jigui jigui leydi ndi ne leppa lewru e balɗe sappo e joyyi wooda ko dañɗa hen a wonta a seere e probléme uji foof hakkille ma deej min Samba remde hay so tawi mi dañani hen haydara mbayde tan mi reemi hakkillam deeƴi mi so tawi tan machine ne dilla beeɗa reema beeɗa fiina mbiɗa dawa e guesa mbiɗa yiiya guesa ba hay so mbimi soñani e mabba haydara hakkillam ne deeƴi e mabba ɗum noo musiɗɗo nana wiiya ko ndokkano ɗen ko woni koye gasde holko mbaynorto ɗa bandiraɓeɓe kono kadi gandinaɓe aadi men ko aset garawo ka gartowo ɗo eɗen jokka yewtere nde <laughs> so Allah jaaɓi
<hesitation> alhamdulillahi rabbil alamina <hesitation> en jetti Allah eɗen jafno hettiyankoɓe kala ko fewani ɓe ganda koto men kono kamɓe ƴettuɓe hajuji mabɓe e himmuji mabɓe foof ɓe jooñi ɓe battiri en haaju mabɓe eɗen calminaɓe eɗen jettaɓe eɗen jetta dendagal reemoɓe wonɓe ender département eɗen jetta waaɓe no caporal en waaɓe no ceerno Amadou Fall en Idy Sall en Mama Moussa en ko reemoɓe tigui tigui tigui tigui ɓe ganduɗa Allah ne totti ɗumen gueɗal e ndeema ko ɗum tan Allah fecci ɗumen ɓen ko yimɓe ɓe ganduɗa foɗɓe yettede eɗen jetta debdagal leeñol ngol min jetta galle o suddiɓeɓe kamɓe foof en calminaɓe <hesitation> ceerno Ibrahima wiide on tan yo Allah waɗan en jaam
amine ya rabal alamina
men jetto radio o e mbiyeteɗo Sidy Anne <hesitation> vraiment min beltima an émission yo Allah jagarane
amine
ko Allah woni jooɓowo yo Allah yooɓe
amine
saabu ko kalata ko woona ha nafma Allah ko ha naafa leeñol ngol ko nafata ma ko aɗa wawi jooɗade galle ma tan mogguino ɗa goona e wadde Allah na notoma hen kono wanma arde ɗo aɗa haala ko leeñol ngol fiina hen tiina hen naftoro
wallay
min ko mbiyanmi kala ndeemowo watt feere reem % arsugue neɗɗo o ko Allah jogui ɗum yo yimɓeɓe ndeeman sooɓe guitti soblejiɗi yooɓe continu nat kala façon ndeema hande kullel fo guel kal gueɗel guel ndeemɗa ma wood ko dañɗa hen
wallay
<hesitation> kala ko ganduɗen hen so neɗɗo namdi ma en dokkuɗum hen miijo ɗum ken ganda hen sen jii ganduɗo men namdo ɗum tan woni e aduna noon mi weltanima on <hesitation> yo Allah hokku en tawede
aset garowo
aset garowo no mbiɗani noon <laughs> en en en en en jaɓɓiri sen jaɓiri ɗum tan jeehen ha ha aset ma Allah tawnu en
inchallah
no tawniri en foof ko noon tan
incha
ko noon tan
ɗum noon bandiraɓe hettiyankoɓe radio communautaire mo Podor 90 PONIT 7 <hesitation> Allah jarama on jarama on beltanama e kettugol en beltani dendagal hetti yankoɓe sen limti ma wood mo gaccuɗen saago men ko wasde ɗaccude hay goto ɗum noon aadi men ko aset garowo ɗo e den yo jaam Allah jogomen jogo on o Allah rokku en ñallude e jaam on jarama